Umduli wesikolo opendiweyo njalo ubukeka umuhle ,kukhona umfanekiso okhona emdulini lowu njalo kukhona utshani obuncane obuluhlaza njalo kuphinde kukhanye lamatshe.

Iminyango eminengi etshiyeneyo okukhanya ukuthi ngamakilasi atshiyeneyo njalo iminyango leyi ipendiwe. Ipendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kukhona njalo umduli opendiweyo. Phansi kukhanya kulamaphepha.

Abantwana besikolo okukhanya behamba engwaqweni kukhona amantshe phansi eceleni kukhona untshani obuluhlaza njalo phambili kukhona izihlahla ezinkulu eziluhlaza Kanye lamabhilidi akhanyayo

Eklasini lapho okufundela khona abafundi kuyabe kukhona amatafula abafundi ababhalela phezulu kwawo kanye lezitulo zokuhlala kuphinde kube lengwalo ezinengi ezokubhalela kanye lengwalo zokubala

Esikolo zikhona ingwalo ezibalwa ngabafundi ukuze bathole ulwazi olutshiyeneyo njalo ababalisi bayabagqugquzela kakhulu abafundi ukuthi bebale lezo ngwalo.

Isikolo semfundo yaphansi kukhona izindlu ezinengi lapho okufundela khona abantwana besikolo njalo eceleni kwamakilasi kukhona izihlahla ezinhle ezikhanya ukuthi zicecisile kule indawo njalo lotshani obuncane.

kuqakathekile ukuthi umbalisi ethathe abafundi bakhe ephume labo ekilasini beyehlala phandle bezifundele njalo abantwana bayakuthakazelela ukufundela phandle bayabe betshaywa ngu moya

Esikolo kulezihlahla ezinkulu. Izihlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza njalo kuphinde kubekhona izakhiwo ezitshiyeneyo lapha esikolo okukhanya ukuthi abantwana banengi bafunda emakilasini atshiyeneyo.

Umduli wesikolo opendiweyo njalo kukhona umfanekiso emdulini lowu. Phansi kukhona utshani obuluhlaza duzane kotshani obuluhlaza kukhona amatshe akhanyayo amakhulu.

abantwana besikolo abanengi bonke bagqoke ama uniform kukhona abaquthileyo njalo kukhona abamileyo kanye le flag yabo eyesikolo ikhona khonapho kukhanya ukuthi kulababalisi njalo kukhanya ukuthi bengabe bethatha umpikitsha

Esikolo semfundo yaphansi .Kugcwele amakilasi amanengi okukhanya ukuthi kufunda abantwana abanengi kulesi isikolo .Kukhona lotshani obuncane phansi . Kanye lezihlahla ezinhle ezicecisileyo .

Esikolo kulamakilasi amanengi afundela abafundi ,Kanye leminyango lamafasiteli .Njalo kukhona utshani obuncani obukhanya ukuthi busahluma ,kanye lezihlahla ezincani okuyenza ukuthi kubekuhle esikolo.

Abantwana besikolo abakhanya bezidlalela emagcekeni esikolo okutshengisela ukuthi abafundi kuqakathekile ukuthi abantwana bephume phakathi kwekilasi behambe beyedlala ukuze bephumuze ingqondo

Amatafula lapho abafundi ababhalela khona, njalo kukhona lama bhentshi okuhlala. Kukhanya kungena muntu kuleyi indawo, okukhaya ukuthi abafundi bengabe sebetshayisile bahamba ngekhaya.

Indawo lapho abafundi abafundela khona phakathi, kukhona ama khetheni kuphinde kubekhona lezitulo ezabafundi abahlala kizo nxa befunda kule indawo njalo kukhanya umduli olezitina.

Isikolo ezihlanzekileyo akula ngitsho ingcekeza phansi njalo kukhanya kukhona abantwana abahleziyo isikolo lesi sipendwe kuhle kakhulu kukhanya lamafasiteli kanye leminyango

Kuhlanzekile esikolo lesi njalo kuhle kakhulu phansi, akulangitsho yona ingcekeza, kukhona amafasiteli amanengi atshiyeneyo okutshengisela ukuthi kukhona amakilasi atshiyeneyo.

Izikolo zemadolobheni ezinengi seziphucukile ababalisi sebefundisa besebenzisa amaprojector. Izikolo zemakhaya ababalisi balokhe bebhala emdulwini njalo abanye bayabuya lamaphepha abhaliweyo bafike bawanamathisele emdulwini.

Abantwana besikolo kulezinsuku sebefundisa imisebenzi eminengi etshiyeneyo eyezandla abanye bayafundela ukuthunga abanye bayafundela ukuluka amakhanda abantu abanye njalo bayafundela ukupheka.

Abantwana besikolo kulezi insuku ababalisi sebeba fundisa imisebenzi yezandla etshiyeneye, ukuze abantwana laba bengaqeda isikolo benga thwali nzima bazi dingele imisebenzi basebenze.

Abantwana besikolo kukhona abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama njalo phambi kwabo kukhona amatafula phezulu kwamatafula kukhona amambodlela amanzi kanye lamaphetshana amhlophe kukhona omileyo oyinkazana okhanya ekhuluma umntwana wesikolo.

Abantwana besikolo lapha abafundela khona. Bafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Kukhona imitshina eminengi ehlezi phezulu kwamatafula. Okukhanya ukuthi abantwana bengabe befundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo, egoqela ukuthunga.

Abafundi ababili abagqoke into ezilombala omhlophe phezulu okukhanya ukuthi ngoyindoda kanye longumfazi njalo oyindoda ukhanya egqokile amagilovisi alombala omhlophe ezandleni.

Abantu abanengi abamileyo bekhanya bejabulile kakhulu abanye sebeze baphakamisa lezandla njalo abanye ezandleni zabo bathwele okungamaphetshana okumhlophe okukhanya kulemifanekiso.

abantwana besikolo ababili abahleziyo abagqoke amaqyembe amhlophe phezulu babopha kanye lamathayi phezulu kwatafula kukhanya kulama laptop okukhanya ukuthi bafunda besebenzisa ama laptop

Esikolo kukhona utshani ebuluhlaza phansi ,kanye lamaluba acecisileyo ,lezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona indawo lapha okubhalwe khona ngamabala abomvu kanye laluhlaza okwesibhakabhaka.

Izikolo ezinengi sezathenga amabhasi amabhasi lawa ngawokuthwala abantwana besikolo nxa beyabe besiya emncintiswaneni eminengi etshiyeneyo kuba lula ukuthi abantwana behambe.

Abantwana besikolo abakhanya behlezi. Phambi kwabo kukhona ingwalo ezinengi ezikhanya ukuthi ngezokubala. Kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo babale ingwalo ezitshiyeneyo ukuze bathole ulwazi.

Igedi lesikolo elilombala oluhlaza njalo egedini kubhaliwe ngamabala amhlophe eceleni kukhona izihlahla ezilombala oluhlaza kanye lamaluba acecisileyo kule indawo.

Abesilisa Kanye labesifazana abakhanya ukuthi bengabe begida baphakamise izandla zabo okukhanya ukuba bajabulile njalo bagqoke izikipa ezilombala omhlophe phezulu bonke. Abesilisa bagqoke amabhulugwe aluhlaza ngaphansi.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi abagqoke amaunifomu njalo bagqoke amayembe alombala omhlophe .Phambi kwabo kukhona umuntu omileyo okhanya ukuthi engaba ngumbalisi wabo ekhuluma labantwana laba ngoba uthwele imayikhi esandleni.

Abantwana besikolo abakhanya begqoke amayunifomu bathwele lezikhwama okutshengisela ukuthi izikolo zingabe zisiyavulwa kumbe izikolo zingabe zivalwa sebengena emabhasini sebesiya ngekhaya.

Abantu abanengi abahleziyo phansi okukhanya kungabantwana besikolo bagqoke ama yunifomu afananayo. Bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu njalo kukhona abanye abagqoke izikipa ezilombala omhlophe.

Ibhakane elikhulu elilombala oluhlaza, ibhakane leli libhaliwe ngamabala amnyama. Ngemuva kwebhakane kukhanya isihlahla esikhulu esilamahlamvu njalo phansi kukhona okuluhlaza okulamaluba alithanga.

Abantwana besikolo abahlezi phansi abagqoke ama yunifomu. Ama hembe abo aluhlaza okwesibhakabhaka njalo bami endaweni egcwele izihlahla. Phambi kwabo kukhona umuntu okanya ekhuluma

Esikolo kugcwele izihlahla ezinengi ezinkulu njalo kukhona ibhakane elilombala omhlophe elibaliweyo duzane legedi okukhanya ukuthi kungabe kubhalwe ibizo lesikolo njalo kukhanya kulezakhiwo phakathi kule indawo

Abantwana besikolo abakhanya behamba emgwaqweni abagqoke amaYunifomu, bagqoke amayembe alompala omhlophe njalo eceleni kukhona amaluba amahle kanye lezihlahla ezinkulu eziluhlaza emgwaqweni kukhona izimota.

Izikolo zemakhaya ababalisi balokhe besebenzisa amatshoko ukubhala emdulwini. Izikolo zemadolobheni seziphucukile, abantwana besikolo emadolobheni sebevunyelwa ukuthwala omakhala ekhukhwini eskolo besiyaba sebenzisa.

Owesilisa omileyo emagcekeni esikolo okukhanya ukuthi engaba ngumphathisikolo njalo ngemva kwakhe kukhona amakilasi amanengi atshiyeneyo kuphinde kube lezihlahla ezincane eziluhlaza ezinhle

kubantwana abanengi abasesikolo bahlezi phezu kwezitulo ezilombala omhlophe abantwana bonke laba bagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu njalo phambi kwabo kkhona abantu abathathu okukhnya ukuthi kungaba ngababalisi babo

Umduli omnyama lapho ababalisi ababhalela khona umsebenzi wabafundi ababalisi bayabhala besebenzisa ama chalk, ama chalk lawa alombala omhlophe njalo kukhona umduli opendiweyo.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi egcekeni bagqokile amayembe amhlophe bonke njalo abanye kukhanya sebezivale amakhanda ngamajesi okukhanya ukuthi abantwana laba bengaba betshiswa lilanga.

Izikolo ezinengi nxa ungena esangweni kwandise ukubhalwa. Kuyabe kubhaliwe ibizo lesikolo kuphinde kubhalwe imithetho yakulesisikolo ukwenzela ukuthi abantu nxa befika baqale babale bengakangeni esikolo.

Abantwana besikolo abakhanya begcwele emagcekeni esikolo bagqoke ama uniform njalo kulomunye okhanya wthwele inditshi esandleni sakhe. Kukhona okuphakathi kwenditshi.

Abantwana besikolo abamileyo abanengi njalo bagqoke amayuniform amayembe abo alombala omhlophe njalo abangamakazana bagqoke amasokisi alombala omhlophe kanye lezicathulo ezilombala omnyama.

Abantu abanengi abahleziyo phansi, njalo kukhona abantu abakhanya begida phambikwabo. Abantu laba bagqoke okumhlophe phezulu. Abangamadoda bagqoke amabhulugwe aluhlaza ngaphansi.

Ibhakane elilombala omhlophe. Ibhakane leli libhaliwe ngamabala amnyama okukhanya ukuthi kungaba kulibizo lesikolo lesi njalo kukhona inombolo ezibhaliweyo nxa ufuna ukubatshayela ucingo esikolo.

Esikolo kukhona izihlahla ezinhle kakhulu njalo kukhona utshani obuncane phansi obuluhlaza obuhle kuphinde kube lamaluba acecisileyo okwenza isikolo lesi sibukeke sesisihle kakhulu.

Isikolo esiyakhwe kuhle kakhulu okukhanya ukuthi kugcwele amakilasi awabantwana awokufunda njalo isikolo lesi umduli waso upendiwe eceleni kukhona utshani obuncane.

Esikolo kade kudlalwa ibhola. Bekulamaqembu abafana amabili. Abafana abanye kade begqoke izikipa ezibomvu kanye lamabhulugwe, abanye njalo bebegqoke okumhlophe kanye lamabhulugwe akhona.

Esikolo kukhona amakilasi amanengi, njalo kukhanya amafasiteli amanengi. Kukhona njalo lotshani obuncane phansi obuhle, kuphinde kubekhona imota emileyo. Imota eyi ilombala omhlophe.

Abantwana besikolo abahlezi phansi, njalo abantwana laba bagqoke amayembe amhlophe phezulu bonke. Phakathi kwabo kukhona owesilisa ogqoke isudu emnyama, okukhanya ukuthi kungaba ngumbalisi wabo.

abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi njalo abanye bakhanya bemile bonke bagqoke ama uniform abantwana laba bagqoke amayembe alombala omhlophe njalo phambi kwabo kukhanya kume umuntu okhanya ekhuluma

Ezindaweni ezinengi ezigoqela izikolo kumbe izibhedlela, ungangena phakathi kuyabe kukhona ifulegi njalo kukhona amaluba amahle ayabe ececisile endaweni leyi okwenza kubukeke kukuhle kakhulu.

Esikolo phakathi kukhona utshani obuncane obuhle obuluhlaza. Kuphinde kube lamaluba acecisileyo. Lezihlahla ezinkulu eziluhlaza. Kuphinde kubekhona ibhakane elibhaliweyo ngamabala amnyama. Ibhakane lelilombala omhlophe.

Abantwana besikolo abakhanya bezidlalela emagcekeni esikolo njalo abanye bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka . Kukhona njalo abagqoke okumhlophe phezulu . Kukhona izihlahla ezikhanyayo duze labantwana kanye lotshani phansi.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko ngaphansi kwesihlahla lesi kukhona amaluba aluhlaza acecisileyo njalo eceleni kukhona isakhiwo esikhanya silamafasiteli atshiyeneyo njalo phansi kukhanya amatshe.

Abantwana abanengi bamile egcekeni lesikolo njalo abantwana laba bagqoke amayunifomu bonke. Bagqoke amayembe alombala omhlophe njalo phambi kwabo kumile owesilisa okhanya egqoke isikipa esilombala obomvu.

abantwana besikolo abahlezi emabhentshini abanengi kukhanya ukuthi bathokozile abantwana labo abanye babo baphakamise izandla phambili kwabantwana kukhona njalo abamileyo abakhanya ukuthi baxoxisana labantwana laba

Esikolo ababalisi balendlela abahlalisa ngayo abafundi ekilasini abanye bayahlalisa abafundi abangamankazana bodwa abanye njalo behlalise abangabafana bodwa kuya ngokuthi umbalisi uthanda ukuthi behlale njani

Abantwana besikolo abakhanya ukuthi bayafunda njalo abantwana laba bonke bagqoke izigqoko ezifananayo. Phakathi kwabo kukhona njalo ogqoke ibhatshi. Ibatshi leli lilombala omnyama.

Utshani obuluhlaza obuncane phakathi kotshani lobu kukhona isihlahla esikhanya sihlanyeliwe njalo kukhona amabhilidi alamafasiteli amanengi atshiyeneyo kanye lezihlahla eziluhlaza ezinkulu.

Umfundi owesilisa othwele ibhuku esandleni ekhanya ukuthi engabe elibala, ukhanya ejabule kakhulu njalo phambi kwakhe kukhona ilephuthophu okukhanya ukuthi uyayisebenzisa.

Abafundi bemfundo yaphezulu abaseyunivesithi bayakhala bathi kulezingwalo ezinengi njalo ezitshiyeneyo okumele bazibale ukuze bathole ulwazi olunengi njalo olutshiyeneyo.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona utshani obuncane obuhle obukhanya ukuthi buyaqunywa njalo kukhona lezihlahla ezinkulu phakathi lapho kuphinde kube lezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo.

Abantu abanengi abahamba besiya emfundweni yaphezulu bayabe besiyafundela imisebenzi etshiyeneyo. Kukhona abafundela ukuba ngababalisi kubekhona abafundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngomongikazi.

Abafundi bemfundo yaphezulu abanengi abakhanya behlezi phansi okutshengisela ukuthi bayafunda abanye balamabhuku njalo abanye eceleni kwabo kukhona omakhala ekhukhwini ukhona oyindoda omi phambi kwabo okukhanya ukuthi engaba ngumbalisi obafundisayo.

Izakhiwo ezinengi zesikolo semfundo yaphezulu ziyakhiwe kuhle kakhulu. Njalo kukhanya owesilisa ogqoke okumnyama phezulu, wagqoka lekepesi elombala omnyama okukhanya ukuthi uyangena phakathi.

Utshani obuncani, kukhanya kulamaluba alombala obomvu phakathi kotshani lobu, eceleni kukhona abantu ababili abakhanya behamba, omunye ugqoke isikhipha esilombala omhlophe phezulu.

Abantu abakhanya behamba esikolo semfundo yaphezulu, kukhona amabhilidi ayakhiwe kuhle kakhulu okutshengisela ukuthi kusesikolo semfundo yaphezulu kuphinde kube lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza

Isikolo semfundo yaphezulu ekhanya ilezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo abafundi bemfundo yaphezulu abanye bafunda behlala esikolo njalo kukhona izihlahla ezinhle ezicecisileyo phakathi kanye lamaluba

Abafundi bemfundo yaphezulu kukhona amatafula kanye lezitulo lapha abafundi abafundela khona kuphinde kube lebhodi emhlophe kanye leluhlaza lapho ababalisi ababhala khona nxa bebafundisa.

Abazali abanengi bayajabula nxa bebona abantwana baba bephumelela ezifundweni beze beyefika emfundweni yaphezulu eYunivesi besiyafunda izinto ezitshiyeneyo. Abanye bengafundela ukuba ngababalisi abanye njalo omongikazi.

Abafundi abafunda emfundweni yaphezulu, kukhona izindlu lapho abahlala khona esikolo. Phakathi kwezindlu zabo kuyabe kukhona imbheda abalala kiyo kanye lemqamelo, njalo kukhona izikhwama phezulu kombheda.

Esikolo semfundo yaphezulu kubukeka kukukhle kakhulu . Kukhona izihlahla ezilamaluba abomvu akhanya ececisile kule indawo kuphinde kubekhona utshani obuncane obuluhlaza tshoko.

Abantwana besikolo abamileyo .Bagqoke izigqoko ezi fananayo .Izigqoko zabo zinde zisiya phansi .Njalo zilombala omhlophe .Abanye bathwele amabhuku ezandleni . Kukhona lamabhentshi okuhlala .

Abafundi abafunda emfundweni yaphezulu abanengi bafunda behlala ezikolo zikhona izindlu ezilungiselwe abafundi abafunda behlala phakathi kuyabe kukhona izitulo phakathi kuleyo ndawo lendawo yokubeka izigqoko.

Izikolo ezinengi zemfundo yaphezulu. Ziyakhiwe kuhle kakhulu, okukhanya ukuthi kufunda abantu asebeqeqetshile. Njalo kwandise ukubukeka kukuhle kakhulu phakathi, akula yona ingcekeza.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indawo lapho abafundi nxa sebetshayisile esikolo abahamba besiya hlala kiyo indawo leyo ilesitulo ezilompala oluhlaza kanye lamatafula.

ezindlini zabafundi abafunda emfundweni yaphezulu lapho abahlala khona kuyabe kukhona amatafula lapho ababeka khona ingwalo zabo sebebala ebusuku kanye lezitulo zokuhlala

Abafundi abanengi abafunda esikolo semfundo yaphezulu kukhona ibhakane elikhona phakathi kwesikolo elikhulu elilombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka ibhakane leli libhaliwe ngamabala amhlophe ngaphansi kwebhakane kukhona utshani obuhle obuncane kanye lamaluba acecisileyo

Abafundi bemfundo yaphezulu zikhona izindawo abagezela kizo esikolo. Indawo lezi kumele zihlale zihlanzekile ngaso sonke isikhathi ngoba kumele bezivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo. Kumele kuhlale kuhlanzekile kungela ngcekeza ukuze bengaguli.

Izakhiwo ezinengi ezehlukeneyo esikolo semfundo yaphezulu, njalo abafundi abanengi bafunda behlala phakathi esikolo. Zikhona izindlu zabafundi. Kukhona izihlahla ezinengi, eziluhlaza tshoko! Phakathi.

Abafundi abafunda behlala esikolo Abe mfundo yaphezulu zikhona izindlu lapho aba hamba besiya geza khona ezindlini lezi kuyabe kukhona indawo lapha okugezelwa khona izandla kuphinde kube lezibuko lapho abazibuka khona sebeqendile ukugeza